Zvichechana raabesanwa kunyangwe vana vadodori vachabva mukaka pamiro nezvindumire kuenda koofunda kuzvikorayoyo vanobikirwa veifunda zvaka siyana siyana.

Mundau metinogara zvichechana kana zvindumure zvinoinda kuchikora kwezvinoenda kundobangaradza kuti zvikure ndxondo dzakabeuka, zvisazoita misikazwa.

Zvindumure zvichechana haraabeswana kee kuenda kuzvikora koofunda kuti vafundiswe ngendaa yezveupenyu zvakasiyana-siyana vakure vakangwara.

Kufunda mundau medu ineyi yemandau ndiwo wataamugariro kana ndaramo. Nezvichechana kunyati zvindumure zvoswera zveifunda imwi woyee kuti zvikure zvakangwara.

Antuwe kwaMarure unono zvichechana nezvindumure zvichabuda pamukaka pamiro azvichakoni nekugara raziema ema koronzerwa zvendaramo kuti zvikure zvakangwara.

Herabesanwa ke mundau yedu inoi yemandau zvichechana kana zvindumure kuenda kuchikora imwi nai kofunda kuti zvione kuaraidza zvisapedza nguwa zveitamba.

Mundau yedu ino iyi yaMarure, zvindumure nevana vadoodori zveraabesanwake, kuende kuchikora chevana vadoodori kuti voobangaradza variyo, vasapedza nguwa zhinji veitamba.

Kwedu unono kune mbatso dzekufundira chikora chevana vadoodori ndumure nevana vadoko vanoende kuzvikora koofundiswe mabasa akasiyana siyana kuti akure vakangwara.

Yere abeswana kee mumandau muno, zvindumure nevana vadodori. Kuenda kuchikora kofunda kuti vabangaradze variyo vasapedza nguva yavo veitamba.

Pane chichamboketa ere kumandau kwedu unono. Erabeswanwake rezvichechana nezvindumire kuenda kuchikora imwi nai kofunda kuti pfungwa dzawo dzikure dzakangwara vasashanja.

Mundau mwetinogara mune mbatso dzekuti vana vadoodori vaende koofunda kuti vakure vakangwara. Vasapedze nguva yavo veiita zvisina basa.

Muntaraunda medu munomu, mune mphatso dzekufundira dzevana vadodori, kuti vasapedza nguwa zhinji yavo veitamba ,vaone zvekuti vabangaradze ndizvo.

Vana vadodori mundau munomu metinogara herabeswana ke kuri kuenda kuzvikora zviri padhuze kooti vofundiswa zvakasiyana-siyana vakure vakangwara vasapedza nguwa zhinji veitamba.

Kwataakukwira veidzaka peyani vana vadoodori kunyangwe zvichechana zvichabuda mukaka pamiro kuyenda kuchikora imwi nayi koofunda kuti vakure vakangwara veyiaraidza

Mundau unono mwetinogara mundaraunda kana mumatundu metinogara zvindumure nevana vadodori rabesamwa kuenda kuzvikora kofundiswa kuti vakure nxondo dzavo dzeishanda zvakanaka.

Zvana zvichabva kurumurwa zvine mukaka pamhino kana zvindumure rabesanwa kuenda kuzvikora zvavana vadodori kofunda imwinamwi kuti vaaraidze vasaswera veiite zvisina basa.

Kunyati zvichechana kana ndumure dzine mikaka pamwiri dzoita ndange mitange dzeirumba kuenda kuzvikora kofundiswa kuti vakure vakangwara vasafunga zvisina basa.

Ndumure nevana vadodori herabesanwa keye mundau yedu inoyi yemandau kuenda kuchikora kofunda kuti vaone zvekuswera veiita kuti vasanyanya kushanja mumamizi avo.

Zvindumure ne zvichechana zvichabuda mukaka pamiro hazvichakoni nekugara nekuenda kuchikora chevana vadodori rava ziema ema kuronzerwa kwendaramo kuti vakure vakangwara.

Heraabesanwa kee kundau unono kumandau kwedu pheyani. Zvichechana nendumure zvoenda kuchikora cheana adodori, kuti zvoofundiswa ,zvikure zvakangwara, zvisazoita misayakuzwa.

Vana vadodori zvimajaha nendombi ngavaende kuchikora chevana vadoko, chinovabatsira kuti vakure vakangwara, vasakura veifunga zvakashata.

Ntombi dzeunono kumandau kwedu unono nemajaha kana abva pachikora chepashi-pashi anoenda chepadera oogumeyo anofundiswa zvakasiyana-siyana kuti nxondo dzavo dzinxabange.

Iii hee mundau mwedu munoumu ende mwakaoma mune zvikora zvakawanda zvinodzidzisa vana kuita mabasa emaoko kana vabva kuchikora chepashipashi voenda chepadera kuti vaone kupona.

Majaha ndombi kana vabva pachikora chepashi-pashi, vanoenda pachikora chepadera. Kwavanoguma iyoyo vofundiswa zvemabasa akasiyana-siyana, avanoita ngenyara dzavo kuti vaone kupona.

Muntaraunda medu munomu, mune mhatso dzeku fundira dzendombi nemajaha, vakapfeka hembe dzakafanana , kuti pasaonekwa anotambudzika, kuti vaone kufunda vane muono umwe.

Kuchindau unono kufunda akukheti, ungaa muchechana kana nzekenezi, ihumwe kumwe kuenda kuzvikora zvepadera-dera abva kuchikora chepashi. Kuchikora chedera derayo ndokwevanodzidziswa zvemabasa emaoko, kuti vasabatana nezvinovakangaidza musoro.

Herabesanwa kei kumatuntu unono. Majaha nendombi abva kuzvikora zvepashi vanoenda kuzvikora zvedera, ozoenda zvepadera-dera vanofundiswa imwi nai mabasa enyara dzawo kuti vaone kupona zvakanaka.

Kundau yedu unono majaha nendombi vanobva kuzvikora zvaana vadoko voenda kuzvikora zveantu akuru zvekupedzisira pedzisira kwevanodzidziswa zvekuita nenyara dzawo kuti vakura vazoona kushanda veishandisa nyara dzawo.

Mundau medu mwetinogara kana vana, ndombi nembandara vabva chikora chepashi pashi vanoende kuchikora chepadera dera kwevanodzidziswa mabasa emaoko kuti vaone kupona.

Muntaraunda medu metinogara erabesanwa kee ndombi nemajaha vabva pachikora chepashi vanoende pachikora chepamusoro soro kwavanofundiswa ngenyara dzawo kuti vaone kuzoita mabasa apone.

Muntaraunda mwetinogara kana mundau dzatinogara majaha kana ndombi abva kusvikora zvepashi pashi anoenda pachikora chepadera kwanogumeyo odzidziswa zvekuita ngenyara dzavo kuti aone kupona.

Ndombi nemajaha vabva pachikora chepashi vanoenda chepadera pevanoofundiswa zvakasiyana-siyana, kana zvemaoko nekuti pfungwa dzavo dzixabange zvakanaka.

Ndombi nemajaha, kana vabva pazvikora zvavana vadoridori, vanoenda kuzvikoro zveantu akuru, vakapfeka ngubo dzakafanana kuti pasava nemutsauko wokuti vantu vanotambudzika vofundiswa mabasa emaoko vapone.

Ndombi neva rumbwana vanosisa veshe kuenda kuzvikora kofunda . Izvi zvinovadatsere kuti vawane kokuba ngaradza vari, kuti vakure ndxondo dzaka twasanuka.

Kunouno kumaNdau kwedu unouno antuwee, vana vadori dori vakabva kuchikora chevana vadoko, vanokura voenda kuzvikora zvaantu akuru vamandombi nemajaha kwavanoguma kofundiswa kuti ndxondo dzavo dzixabange zvakanaka.

Kufunda akuketi piyani kumandau kwedu unono kunyari kufundira pabanze ngonhlondo dzevana vedu vatidambukei majaha nendombi vanotoyayeya vakagara pabanze po kana mumbatso zvotonaka.

Majaha nendombi mundau yedu ineyi yamarure yava kwira nekudzaka vanhu veyipesana kundofunda wobva pachikora chepashi woenda pachikora chepadera kuti pfungwa dzithabakange zvakanaka.

Ndombi nemajaha heraabesanwa ke kuti vabva pazvikora zvepashi voenda zvepadera kwavanondosangana nemichina yechimanje-manje yakasiyana-siyana, inovadetsera kuti vooshanda vasaneseka.

Pane chichasiya muntu ere mumandau uno majaha mhandara rabesanwa paa kubva pazvikora zvepashi vese vanotoda kutoenda pazvikora zvepadera voguma vofundiswa zvakasiyana zvemaoko vopona.

Ndombi nemajaha kana apedza chikora chepashi-pashi muntaraunda medu munomu. Anoenda kuchikora chepadera paanosvika kofundiswa mabasa enyara dzavo kuti vaone kupona.

Ntombi nemajaha, kana vapedza chikora chevana vadodori vanoenda chikora chepa deradera, voswika vofunda kuti vaxabange zvakanaka, vasafunga zvisina basa.

Kumandawu kwedu umu, kunembatso dzekufundira dzakanaka dzentombi nemajaha kuti vabva kuzvikora zvevana vadodori, vonda chevakuru, vanodzidziswa mabasa akasiyana siyana kuti vaxabange zvakanaka.

Ndombi, majaha nemamwe mizera yakasiyana siyana kuti vabva zvikora zvepashi, ngavaende chikora chepadera, vosvika vodzidziswa mabasa emaoko ndokuti pfungwa dzawo dzixabange zvakanaka.

Muntaraunda mwedu metinogara kana mundau metinogara, mune mbatso-zvikora dzemajaha nemhandara. Kana vabva pachikora chepashi, voenda chepadera pavanodzidziswa zvemaoko kuti vawane kupona.

Muntaraunda medu munomu mwetinogara kune mhatso dzezvikora dzInofundira majaha nendombi vabva pazvikora zvepashi pashi woenda pazvikora zvepadera pavanoendeyo vosvika vonogara ngei yoyo veiwata pamubhedhu veifunda.

Muntaraunta mwedu mwetinogara mune zvikora zvemajaha nendombi ati samhukei anoenda koofunda ngemabhuku akasiyana siyana kuti vazobatsirika muupenyu.

Herabeswanwa kee ntombi nemajaha kurimba imwe naye veienda kuzvikora abva pachikora chepashi voenda pazvikora zvepadera pavanofundiswa mabasa ekuti vaite ngenyara dzavo vaone kupona.

Vangaa majaha kana ndombi dzinenge dzapedza chikora chepashi dzinoenda pachikora chepadera kwedzinofundiswa zviro zvekugadzira ngenyara dzawo kuti vaone kupona.

Kuma ndau kwedu unono kune mhatso dzekufundira vana vabve kuchikora chepashi voenda pachikora chepadera ndombi kanq majaha kuti ndxondo dzawo dzithabange zvakanaka.

Antu voye imi nai mundau yedu inoiyi yemandau zvikora zvapeshe-peshe. Majaha nendombi vanotokona kufundira pashi pemimbiti kuti ndxondo dzavo dzitxabange veidzidziswa zvakasiyana-siyana.

Mundau yedu inoyi yemdau kune mbatso dzekufundira dzemajaha nendombi kunyanya vantu vakuru vakapfeka hembe dzemuhlobo the wakafanana kuti vafunde vadzidziswe mabasa enyara dzawo.

Ndombi nevarumbwana veshe vanosisa kuenda kundofunda muzvikora zvinovadetsera kuti vaone kwekobandaradza vanhu kuti zvinodhakwisa zveshe vanozozviyeya.

Zvakanaka maningi kuti varumbwana nendombi dzeshe vanosisa kuenda kofunda kuchikora. Zvinoadetsera kuti vaone pekobangaradza veifundiswa mitambo yakasiyana siyana nemabasa emaoko kuti vapone.

Ntombi nemajaha vakabva pachikora chepashi vanoenda pachikora chepadera pavanofundiswa zvakasiyana siyana kuti ndxondo dzavo dzindxabange zvakanaka.

Muntaraunda mwedu mwetinogara munembatso dzakawanda dzezvikora zvevantu vakuru, majaha nentombi. Vamweni vamofundira mumbatso, nguwa imweni vanombofundira pabanze kuri kuda kuxabanga kuti pfungwa dzavo dzishande zvakanaka.

Ndombi nevarumbwana vashe vanosisa koenda kofunda muzvikora vakapfeka hembe dzakafanana. Kuitira kuti pasave nemutsauko vekuti pane anotambudzika vagumeyo vofundiswa mabasa ekuita enyara dzavo kuti vaone kupona.

Kuchindau kwedu unono muntaraunda metinogara majaha nendombi vanoenda pachikora chepadera dera vechibva pachikora chepashi kuti pfungwa dzawo dzoxabange zvakanaka.

Majaha ndombi kana vabva pachikora chepashi pashi vanoenda pachikora chepadera kwavanoofundiswa zvakasiyana-siyana kuti vasafunga zvisina basa vaxabange zvakanaka.

Mundau medu munomu majaha nendombi ,kunyati vantu vakuru vapedza chikora chepashi vanoenda chepadera wozoenda chepadera -dera chekupedzisira kwavanofundiswa zvakasiyana -siyana kuti vaone kupona

Muntharaunda medu munomu mune mhatso dzekufundira zvikora zvepadera-dera zvekupedzisira, zvekuti majaha nendombi vaende kodzidziswa mabasa emaoko kuti vapone.

Heya pesu-pesu kee mwera dzakasiyana-siyana, kofunda kubva vantu vabva pazvikora zvepashi kunyangwe majaha kana ndombi kuenda pazvikora zvepadera-dera. Kofundiswa zvakasiyana-siyana zvenyara dzavo kuti vapone.

Muntaraunda mendinogara, kune mhatso dzekufundira chikora chepadera-dera chevantu vakuru. Varume nemadzimai vanotouya nemotokari kuchikora, kofunda, mabasa akasiyana-siyana kuti vaone kupona.

Mhandara majaha kunyati vanthu vasharuka vanototenderwa munomu munyika yedu ineyi yamaMarure kufunda veienda kuzvikora zvepadera-dera veitaurirwa mabasa emaoko kuti vapone.

Munharaunda medu matinogara mumandau munomu ,majaha nendombi kana abva pachikora chepashi, anoenda chepadera ozoenda chepadera-dera. Paanenge eitogara ndipo kumphatso dzechikora iyoyo eifundiswa zvekuita ngenyara dzavo vapone.

Majaha kana vanthu vakuru kana ndombi vabva kuzvikora zvepashi pashi vanoenda pazvikora zvepadera dera zvekupedzisira vaguma iyoyo vodzidziswa zvokuita ngenyara dzawo kuti vazoona kupona.

Muntau yedu inoyi, ntombi nemajaha kana vabva pachikora chepashi, vanoenda chepadera, vozoenda chepadera dera chokupedzisira kwavano dzidziswa zvokuita ngenyara dzavo kuti vawane kupona.

Kumatunthu unono kumaNdau unono, kune mhatso dzekufundira dzevanthu vakuru mhandara nemajaya vakasiyana-siyana kuti wabva pachikora chepashi woenda chepadera woodzidziswa zvakasiyana-siyana zvekupona.

Majaha, ndombi kana vabva pazvikora zvepashipa, vanoenda kuchikora chepadera. Vabva pachikora chepadera vanoenda chepadera chekupedzisira kwavanofundiswa mabasa emaoko kuti vazoona kushanda.

Kumandau unono majaha nentombi vapedza chiora chepashi-pashi vanoenda chepadera-dera kwavanoenda kodzidziswa mabasa emaoko akasiyana kuti vaone kupona vashande.

Unonono kumandau ndombi nemajaha kunyangwe antu akuru vanoti vobva kuzvikora zvepashi woenda zvepadera dera zvekopedzisira kwavanogume veifundiswa mabasa yekuita nenyara dzawo kuti vashande vapone.

Mumandau medu munomu vanhu vabva pachikora chepasi, ingava ntombi kana majaha kana vantu vakuru. Vanoenda pachikora chepaderadera pavanoenda kunogarira ndikona kwamhatso dzekugarira varikona iyeyowo vofunda vopona.

Kufunda muntaundau munomu munomundau yeduyamaruu inei ndiyo yaanjira yemuntu weshe wabva pachikora chepashi w oende chepadera dera kwaanodzidziswa kushandisa nyara dzake kuti apone.

Muntharaunda mwedu munomu metinogara kune zvikora zvepadera dera zvinoti kana vanthu vapedza voende kumbatso dzekoofundira dzepadera deradzo voita mabasa avo enyara kuti vaone kupona.

Zviro zvakabanaka kuti vantu vabva pachikora chepashi oenda chepadera ozoenda chepadera-dera chekupedzisira. Majaha nendombi vanodzidziswa mabasa enyara dzavo kuti vaone kupona.

Mhandara nemajaha kana apedza chikora chepashi pashi Vanoenda chepadera dera chekupedzisira iyoyo vanenge vane ndau dzekugara dzakanaka Veifundiswa zvekuita nenyara dzawo kuti vazoona kushanda.

Munduwa matinogara kune mhando dzekuti vantu vakuru vaende kunofundira, veifundiswa mishando yakasiyana-siyana, yenyara ngeyekuti vasvika muntaraunda vaite mabasa akasiyana.

Ndombi nemajaha emundau muno metinogara kana apedza zvikoro zvepashi-pashi anoenda zvikora zvepadera-dera. Kunyati vantu vakuru vanoendawo zvikoro zvepadera-dera koodzidziswa mabasa ekuita akasiyana-siyana kuti vaone kupona.

Kumandau unono vantu vakuru vanoenda kuzvikora zvepadera-dera. Voogumeyo vofundiswa. Kune michini dzechimanje-manje dzakasiyana-siyana, kuti vaakumabasa vasazoneseka.

Munharaunda mwedu munomu mune mhatso dzekufundira dzemajaha nendombi kuti vabva pachikora chepashi pashi voenda chepadera kunyangwe vanhu vakuru voofundiswa mabasa akasiyana siyana enyara dzavo kuti vapone.

Muntaraunda metinogara kana kuti mundau metinogara mune mphatso dzekufundira dzevantu vakuru. Kufundira chikora chepa dera dera munenge mune zvituru zvekutogara veifunda mwakanaka musinganayi.

Kufunda ndokwataandaramo yemuntu weshe vantu vakuru vabva kuzvikora zvevana Kunyanya vadokozvepashi vanofunda zvikora zvepadera dera pavanenge vachitofundira mumamhatso kuti vaone kudzidziswa mabasa emaoko vapone.

Majaha ne ndombi kana apedza chikora che pashi pashi anoenda chepa dera dera osvika odzidziswa mabasa enyara dzawo kuti vaone kupona.

Mundaraunda metinogara mune ndau dzekufundira dzevantu vakuru dzinoti ndombi nemajaha vabva pazvikora zvepashi voenda zvepadera dera zvekupedzisira vanenge vakagara pazvituri zvakanaka veidzidziswa mabasa enyara dzawo.

Majaha, ntombi kunyati mazera eshe eshe evantu vakuru kana wabva pachikora chepashi unofana kuenda pachikora chedera dera wodzidziswa mabasa emaoko kutu uone kupona.

Mundau ineiyi yamarure inoiyi kune mhatso dzakasiyana-siyana kumandau unono. Kunoti vantu kana mhandara kana majaha vabva kuzvikora zvepashi voenda zvepadera votogara ndiko iyoyo veidzidziswa mishando yemaoko.

Munharaunda mwedu muno kana mundau mwatinogara kunemhatso dzezvikora zvepaderadera zvekuti kana anhu apedza zvepashi ndokwaanoenda kofundiswa zvekuita nenyara dzawo.

Hanzina nenda yese unono kuti kufunda kune mupira upi kunyangwe vantu vakuru vanoenda kuzvikora zvepadera dera madzimai nevantu rume kuti wofunda pfungwa dzawo dzixabane zvakanaka.

Mundau mwedu munomu, majaha nendombi kana kuti vantu vakuru, kana vabva pachikora chepashi, vanoenda chepadera-dera kwavofundiswa mabasa enyara dzavo, kuti vaone kupona mundaramo dzavo.

Mundau medu munomu metinogara ndombi nemajaha dzinoitawo vantu vakuru vabva chikora chepashi voenda chepadera-dera kwanofundiwa mabasa yenyara dzavo kuti vaone kupona.

Unono kumandau unono kune zvikora zveantu akuru vanenge veitogara pazvikora apapo veiita zvakasiyana siyana veifunda kuti vazoona kubatsirika mundaramo dzavo veishandisa nyara dzavo.

Ndombi ne majaha mu ndaraunda metino gara muno vana vakabva ku funda pa chikora che pashi pashi vano enda chepa dera vozo enda chepa dera dera vano dzidziswa mabasa eku shandisa emaoko kuti vasa funga zveku zomwa doro ne kudhakwa.